Issi maccasiya issi bessan uttada sunkkurute mashinezarra sunkurutta anccizayssa bessees

Issi addezi issi bessan daacho daaniza miishi oykki uttidi iza garssan teera zo7i utida teera oykki uttidayssa besees.

Asati giyan heedzdzi korettida banonne heedzdzi mu mesanthi asatas bayzizayssa bessees.

Issi na7ay keehi deexettidi muuze tookki ixettidi urqattidi keehi daaburishe dizayssa bessees.

Issi bessan salo mala medhoy diza kammey uttidinne gade goyizayissa agidi issi bessan utoyissa beses

Issi bessa bolla daro ogge othizza kametha gidoppe sinthathidi issinazzi eqqi uttidi de'zayssa besses. Keehi loo' uthidess.

issi bessan booththa paala kafota giddon gade go7iza kaamey urqan mitattidayssa zzo7o medhoy degayssa bessees

Issi lo'iza heeran lo'iza keeththa lanqen oge bolla gade go'iza kaamey beetteesmedhoyka keehi loo'ees

Issi bessan gade goyiza kaameti oyddati uttidi de'izayssanne ista lanqen issi addezi guye bagga xeellizay issa bessees.

issi macasaya issi bessan uttada bangadaniza katha ayfefe haruma mala iza harumizayssanne eqqada ha xeellizayssanne hu7en shaashe utoyssa

issi bazzo heeran mith cilili uttida mithinne keeththikka aazikka bayndayssanne mela kanche hara miishati bayndayssa bessizayssanne bootazi lo7izayssa besse

Asati issi besan biidi mitha mata woyko wora matha biidi woray bandason woyko mithay bandason mitha puute issipetetan tokizaysa beses.

issi heeran uddufun asati uttidi mitha puute tokkishin nam7i asati qasseka eqqidi ista medha pooto denthettes hessa bessee

wora garsan daro asata giddoppe oydde asati mithapute oykkidi asata kaalethizayssa bessees issi malama may7idi simalacaa maachida

Issi oge tiixa giyan gulute geetettiza giya malan eqqidi macati qosxa sanxe bayzizayssanne shammizaytira gididi issife issi bessa bolla eqqi dizayssa bessees.

Issi ogee tixxa giyaanni shanitara xaxeti uttida qosita saniththa bayizizatti shamizayitas bayizizayissa besses.

issi macasiya oge tixa giyan saanthe barbare dukkiza qeeri barbareza shammiza asatas bayzizayssa bessees

issi bessan booththa mule may7ida addezi booththa koppeya woththidi eessa kooththa lanqen uttidi ha hamettizayssa bessees iza lanqera heedzdzi enceretida shuchchati beettee

Issi adezzi muze laniqqenni eqqidd kushshe malattidd eqqi uttidayissanne nam''u muzetti izza laniqqenni detees.

Issi bessan zo'o boroqo miizazinne karetha miizata giddon dorsatikka deettes heedzdzi asati deettes hessa bessees.

Issi addezi kare dere zerethi diza miizata shiishshidi issi bolla istafe daro muurota ekkana giidi issi bessan heemmiza kando bessees.

Issi herrani cuggara cuggara uttidi duma duma hanotanara Galileo melone cililo melo mattayi uttidi.

issi heeran galilo woykko maata mala katha ayifeza daro asati shiiqidi beyizayssanne malaletizayssa bessies

issi diccida heeran meheta ishalisiza haakime keeththa xuufe de7izayssanne meheta potoy dizayssa bessees

Issi shafa heran usupunu issi mala medhoyi deizaystati deiza gumare mala do'ata beses

Issi duuma heeran oyyddu goodareti eqqidi oyydattappe issinozi kehi yashshizayssane ogge bolla eqqidayssa besses.

issi bazzo heeran hara do7ahe baynda dishin bappe uttada xeelliza workina woykko worakkana bessees